Salo n laɣim n zaya bɛ tamla kuriti zuɣu ka zaŋ bɛ nuhi n daarili binshaɣu bɛ zami ka Loori kuli za tiŋa loori maa nyɛla loori piɛlli ka o za m baɣiba.

Gɔrim shee ka ziliji nima ku laɣim zaya ziliji nim maa nyɛla ziliji bi baa anahi ka kuli mali kuɣu yinisi salo maa chana mi ni bi baaji nima shɛba vuri li mi tiŋa ka shɛba mi gbubi bi nuhi ni.

Politisa nima n chena bɛ chenimi ni loori bobigu ka lora maa kuli laɣim piɛ foli ka salo gba kuli laɣim n gabi za bɛ sheeni ban cheni maa nyɛla wobgu nima m bala gana ŋɔ politisa nima m bala.

alaanƒɛ tuma yili nɛm sani salo n kuli laɣim pɛ n zaya ka gbabi bihi n za dogitɛ nim tuuni dogitɛ nim maa ʒɛ ʒɛmi ka tɛbuya bɛ be tuuni ka gbana pa di zuɣ ka nyɛ gban dozima

Sarati n niŋ sarati man niŋ maa ka buɣum tuma yili nima zaŋ bɛ Loori na n ti za bahi ni bɛ kpihi buɣum bɛ nyɛla niriba ayi ka salo gba zam bahi loori ŋun niŋ gamu maa Loori maa nyɛla Loori sabinli.

kumahi jin shɛli din kahim ka ka ŋmɛli din nyɛ kumahi jiŋ zuɣ la n bala salo nyɛ ban pali di zuɣ ni linjima nima ka lora kuli paaki n zaya lora maa nyɛla sabila lora ni jinjimanim lora

gamo n niŋ din di ʒilɛ puuni di kuli dimi n di tabili yiya n di tabili lora ka nuhi na kuli nyɛ dim bɛ tuɣibuni ka salo bɛ palizuɣ' bɛ puuni lora bɛni pɛturo shɛɛli gba nyɛla din di bogim

tɛku ni n bala ka ŋarima zan zaya do bɛ ŋarima maa ni ka tɛŋsi tuta nim sansa ŋarima maa ni bɛ zami baɣ' daba ni shɛli duri maa zaa nyɛla dim nɛ pɛntɛ

jama duu ni ka bɛ be duu maa kuli nyɛla din nyɛ du' kabakaba ka bɛ laɣim m-be jama shee bɛ nini kuli moomi ka bɛ zaa kurum nangbanyini m-puhiri jiŋli jiŋpuhiri duu ni ka bɛ be dini ka bɛ booni jiŋli

wawariba ni bɛ waa nachintiɛri bɛ dila nachiinsi bɛ lahi nyɛla paɣiba mini dɔbba paɣiba ayi dɔbba ata bɛ kuli bɔbimi waa niɛma zaa ka che bɛ nyɔri ka paɣiba maa mi zaŋ shɛŋa n-ye bɛ nyiŋgokɔriti zaɣ' piɛla piɛla

Bihi n laɣim kuliga ni bi zaa dabimi ni bi gbaŋ bihi ka gbaŋ bihi maa lɔhi lɔhi kom ni kabi mi dabiya ka so ŋuni kuriya ka yino lɛbigi nyuuni o.

Ashipti duu puuni ka barinima kuli nyɛ ban dondo gariti zuɣu ka doɣate nima bori tibiri suŋ n tiriba paɣasabila n za bari so gbini la zaŋ o nuu tabi o shee ka ye singileti piɛlli.

Bihi n ʒiri adiikunima. Ban ʒiri adiikum nyela bɛ niribi ayi ka bihi ata gba mi ʒiya so bela tooni ka so ʒiri adiikum sabinli be sunsuuni ka bipuɣingi maa ʒiri adiiku ʒee din galsi n be nyaanga ka yili maa sanban ni, cheche tia ka mɔri tia ka bɛ ko kawana.

Niriba n ʒi duuni bɛ ʒimi ka yeduhurisi tam tam bɛ tooni niriba anahi n ʒia ka niriba ayi ʒɛ zuɣusaa bɛ zami maa ka wuɣila bɛ nuhi n tiriti taba.

Asori duu puuni m bala ka adaka yam tooni sa ka niriba za m baɣali kpim m be dipuuni ka salo mee ʒi kuɣusi zuɣu nyaanga ka sheba mee be zuɣusaa sa asori duu maa nyɛla din mali takori viɛla viɛla.

politɛsanim anƒɔni ka bɛ zaŋ laɣim n sa lori zuɣ saa ka du n ʒɛ lori maa zuɣ saa ka zaŋ anƒɔni nim maa tabili gili lori maa shɛbi zami la tiŋ gbani lori maa shɛɛ

Paɣaba n laɣim ʒia ka ŋmana piɛngili ba bɛ nini kuli moogila ŋmana paɣabu so paɣarimi ka so suura ka so mee zaŋ o nuu ti tabi o zuɣu ni ka bɛ kuli yuuni taba.

Alaafee tuma yili nima duuni ka bɛ niriba ayi ʒia ŋunba maa nyɛla doɣate ka ŋun mee kana ni o ti yuli alaafee zuɣu gba ʒi kuɣu zuɣu ka bɛ diri alizama ka ninyula kpanjuaɣu tam bɛ tooni ka buku nima do m baɣaba n yerila kundu nima.

jinli gbani ka b. zaya jinli maa nyɛla din nyɛ lahi zibizisi jinli bɛ nyɛma ka ŋmɛli salo n laɣim zaya ka shɛbi mi dabiya be nyɛla paɣ' ba mini da ba zaasa ka be za jinli maa do doli ni

salo n laɣim zaya n wuhiritɛ nɛma balibalibu ni di nachin tɛri bɛ kuli bɛla nachim puuni n laɣim zaya ka niribaanahi mi ʒɛ tɛŋa be nyɛla paɣ' ba ni da ba

sooja bibaata n-za bɛ daamɔŋkaa gbuni amɔŋkaa maa wuhimi ni alobo n-luna ka buɣum di amɔŋkaa maa ka niriba ayi maa za n-tabi buɣum ni di amɔŋkaa shɛli maa ka bɛ kpee maa yaari ba anfooni n-niŋdi taŋgalimia puuni

Sarati n niŋ ka salo laɣim na titaɣi n zaya n yuuna loori maa tooni zaa tomi wurim Loori maa nyɛla loori piɛlli ka so zaŋ taŋgalimii n kpa o yapaɣa n niŋdi kolli.

Kookoo pukpariba n ʒɛya bɛ zaa nyɛla paɣaba bɛ laɣimi ʒɛya ka niriba ayi ban be tooni maa zaŋ baaji bihi yili bɛ nyingoya ni ka baɣasaribila kuli daa lari ka niriba ayi pa sariti m be bɛ nyaanga.

Niɣilim buɣum tuma yili nima mali bɛ yaa niɛma din deeri wuntaŋa ka tili niɣilim buɣum la m pari taha zuɣu din yen cheka di too dee wuntaŋa bɛ nyɛla bɛ niriba ayobu m be tuma puuni.

paɣiba mini bia n-kuhira ka linjimanima taɣiri ba n-chana ka so be bɛ nyaaŋga n-yaari ba anfooni do' so ŋun be tooni maa yɛla daliya piɛlli ka linjin' doo maa gba mi pili zipil' sabilinli ka salo kuli pali bɛ nyaaŋga

a yirimo tubi n laɣim n yina n turi ayirimo ni suhipiɛli zaŋ chɛŋ gominatɛ so ŋɔ yin gbaba polo be zaa nyɛla lɛmnima lɛm tutanim ka be kuli wuɣ' zuɣ saa n gahiri gilinda

Duuni kuɣusi n zaya ka teebuli za di tooni ka sitepsi nima din duri jirambisa gba kuli wuhi wuhi shehira n zaŋ duri zuɣusaa ka bolifu nima kpabi kpabi be zuɣusaa ka agogo din nyɛ zaɣa titali la ni anfooni tabi dikpini.

Duu puuni duu maa puuni nyɛla din mali nachintɛri a yi lihi zuɣusaa zuɣusaa bela kasi ka tiŋɡbani be kasi ka kuɣu zaya ka dufɛbihi za m-baɣi li ka fulaawaasi be duɣubila ni n-za dunoli maa shee noli maa kpiɛbu na nyɛla ɡiraasi

Gɔrim shee m bala. Ka niriba yi bɛ tin shehi ni bɛ chaŋ ti kaai tin sheŋa. By zaa nyala ban kuli pe foolii n laɣim zeya ka so gbubi baaji n zeya ka ye kootu n zan baɣ ba ka piri namda piela.

jinli puuni bala jinli maa nyɛla din soŋ talisi kuli chimi nachim tɛri balibu ka salo kuli pɛnpɛ n ʒɛya saƒɔ nim zuɣ doli kulisi be bɛla jinli puuni ka pobi nagbanpɔrigu ka shɛbi laɣiri yuna

Duuni n nyɛli ka kuɣusi kuli zaya ka teebuli za di tooni ka kopu tamya ka filaawaasi be duɣu bili bilifuni tamya kuɣusi maa sunsuuni filaawaasi nyɛla din zaya ka anfooni nima tabi dikpini.

Teeku n-dɔya ka ya viɛlviɛla kuli me m-pe n-zaya ɡili li ya maa nyɛla din mali tah' kɔŋkɔba nuɣusonima beni tah' piɛla beni tah' ʒɛhi beni ka ya maa kuli lan mali peenta kɔŋkɔba

pɛbupɛbu shɛɛ n bala pɛbupɛbu n niŋ da ka salo bɛn yuni pɛbupɛbu maa ʒɛya n chɛri gbana tɛri niriba ni be jakɛtɛ nuɣisu nuɣisu ka so mi bɛ pɛbupɛbu a daka maa gbani n zaŋ o nuu no dihi o ni yɛn pɛiso

Salo n-kuli yina laɣim doli soli n-chana bɛ chani ka bibila bela bɛ nyaaŋa ka kpa zipiligu ban chani maa zaa ka chanimi ni bɛ baajinima so ŋun nyaɣila baaji ka lahi vori shɛli n-doli ba bɛ nyaaŋa o mini paɣisaribila.

Natɔɡu duu ni ka salo laɣim ʒiya ka kuɣusi pe n-ɡili zaɣ' kpulli salo maa zaa kuli laɣimmi ʒi ni sokam ni o ʒishee ka ninyula kpanjɔɣu tabi dikpuni bɛ zuɣusaa ka neesim be zuɣusaa ka di nyɛla bolifunima n-kpa n-kpa n-ʒɛya

Mɔɣuni binkɔbiri n laɣim n za kom nyubu shee binkɔbi shɛba bani bɛ kom maa nyubu shee buntaansi sankpalima m ti pahi kparibuhi mbɛ di yubu shee.

Linjima nima n laɣim n zaya bɛ zami maa ka sheba be bɛ sunsuuni ka bɛ taɣariba n chena linjin'dabba maa nyɛla ban galisi ni bɛ gu ka taɣi lala ninvuɣu sheba ban be bɛ sunsuuni maa.

kom ni n-nyɛ li ka yiya pe n-gili kom maa ka injinbootunima kuli pe foolii n-zaŋ paaki zaya hali ti yi tariga kom maa malila ko' shɛli din nyɛ zaɣ' vakahili ya' shɛŋa din za n-baɣi li maa nyɛla jirambiisa

Loori n ʒɛya ka niraba bɛ loori maa ni loori maa nyɛla loori vakaɣili o ka piligu o ku nyɛla loori yaɣu ka wobigi mini o taba wobiri bɛ loori maa tooni

asuri nim laɣim zaya be zami n nɛnpiɛlla ka shɛbi yɛ nɛnʒiɛhi ka shɛbi mi yɛ nɛiporipori bɛn ʒɛya maa gbabila bayibuli nima ka niribaanahi gba be tuuni ka niribaanu mi za luɣili ni

Niriba anu m baɣasiri kom nangban kpaŋa n chena bɛ zaa nyɛla paɣaba bɛ mini bihi bɛ nyɛla niriba anu bɛ zaa lola galima n tabili tabili bɛ nyaanga ka di nyɛla kom toobu ka bɛ chena filaanima.

paɣ' n kuriya ka gbabi bialɛɣ' o gbabila bialɛɣ' maa ka dotɛnim laɣim ʒɛya be borila tɛbiri sɔŋ ni be ti bialɛɣ' maa o malomi nui zaŋ soŋ ka be tɛbu

salo luɣili zaya be nyɛla paɣ' ba ni daba zaa gabaadaya bɛ bɛla taba gbahi bu yili puuni bɛ kuli laɣim mi ʒɛya ni be nyɛ haŋkali parisi ka nyɛ yali shɛŋa be ni na ʒɛn nyɛ

paɣa n ʒiya ka bia ʒi o naba zuɣu ka o zaŋ nangbani pobirigu n pobi ka neesi nyɛ ŋun gba ʒiya ka gbaai bia maa nuwa ka di nyɛla Alaafee ka o bori ni o ti bia maa